Mu shifani mulimo ba benyayi ba benyaya lifundo, ba bana bakyekhe ni noyo ubarangirilawo ubalekela umusomesa wabwe umulekeli wabwe ali khubalekela ingeli yesi batysa khukhwinyayamo lifundo ,bamurere akari bali khulolelela byesi akhola nabo nibakhola, bositsana bali babana bakyekhe ate ba baana besinde babenyaya kwe lifundo, nabona ni i mukongo.

Musifani ndi khuboona i'nzu nabonawo sipande, inzu yino ba ki bakimaala bulayi ni cement ni kumuyekhe baramo kimilyango baramo buli sindu ni ifwana inarambisibwa nga likulanilo baku kumuyango mutwela kuli kumwikule fwana kwarakikha khuramba ni sipande sisyokesa Siri bibikanibwa bisibakana bili mu nzu umwo, sipande isho basira amulyango

Musifani indi khubona sishalani, nabona umusaani uwikhale khushalani, nabona tsiwutsi tsesi barambisa khutunga khushalani nabonakho inaanga iliwo ne umusaani uli khu shalaani fana niye fundi we sishalani uyu fundi wekhushalani anaba tsinaanga tsintsakha ni tsingale ni basa Ali khumulimo kwewe kwe khutunga kwekhunaba isaawa isi alikho isi ekhalile khunawoyu khushalani iyi